Ekifaananyi kino kiraga oluwombo olufumbiddwa so ng'ate lusibe, tosobola kumanya kirulimu munda. Lusibiddwa bulungi mu lulagala olukola oluwombo era nga lutuuziddwa ku mmeeza.

Ndaba omukyala ono atunudde nkaliriza. Yeesibye ekitambaala ku mutwe, ayambadde n'olugoye lwa bbululu lulimu obumuli obwa kipaapaali n'obwa kakobe kw'otadde n'obweru.

Ekifaananyi kino kiraga emmotoka y'abalambuzi eri mu kuyita mu kkuumiro ly'ebisolo eby'omu nsiko era nga ku mabbali tulabawo entugga eyimiridde, nga n'emmotoka eno eriko abantu abagirimu abali mu kugitambuliramu.

Ekifaananyi kino ndabamu maapu ya Uganda, mulimu n'ebyokwewunda kw'otadde n'engoye ez'enjawulo. Mulimu ebiteeteeyi n'ebitengi.

Abasajja babiri; omu akutte omupiira, omulala amuyimiridde emabega, atudde mu kagaali ak'abalema.

Ekifaananyi kino ndaba emmotoka eri mu kutambulira ku luguudo. Emabbali w'ekkubo lino kuliko ekigulumo, kuliko emiti, ndaba n'omulongooti obuuyi buli obulala n'olutindo olusala mu kkubo wakati.

Eggana ly'ente liri mu kutambulira mu kkubo era ziraga nti ziyimbuddwa oboolyawo nga ziri mu kutwalibwa ku ttale kulya muddo nga n'abalunzi baazo oba abalaalo bazivaako emabega.

Mu kifaananyi kino mulimu abantu era ng'emyaka gyabwe mito. Batudde wansi bali mu kulya. Abamu bambadde engatto, abalala bali mu nniigiina.

Akamuli kano kayina langi ya kakobe, kayina obumuli obuto obuli mu kuvaayo; bwa langi njeru, kayinako enjuki waggulu etegeeza nti enonyeeko mubisi so ng'ate obuti obuwaniridde akamuli kano bwa langi ya kiragala.

Abavubuka bano ababiri bayimiridde mu lyato, bali mu kuvuba, omu akutte akatimba asuule mu nnyanja n'omulala akutte omugonjo.

Abakyala bano batambulira mu luguudo lw'ettaka olulimu mmalamu. Beetisse enku, buli omu alina olusekese lumu, ava kutyaba nku.

Ekifaananyi kino kiraga ebimera ebimulisizza era nga biyina ebimuli ebinyirira kw'otadde enjuki ebigenzeeko

Ekifaananyi kino kirimu ekibira. Ndaba ekibira wansi wano, ne waggulu waliyo obuti obutonotono.

Ekifaananyi kino kirimu olutambi nga lwa langi njeru, nga luliko n'olukoba lwakwo. Wabula olukoba luno lufulumiziddwamukko okuva mu lutambi.

Ekimuli kya kyenvu kyonna kyeyanjadde bulungi, kirimu enjuki ezze kukimamu mubissi. Ekimuli kino kiraga nti embeera gye kirimu si mbi kubanga kinyirira, kisikirizza n'enjuki okujja okukikimamu omubissi.

Omuti guno kuliko ffene era ng'omuti gwa ffene kuliko biffenensi bibiri: kuliko omunene n'akatono era bikyali bito, tebinnaba kukula. Mpozzi omuti guno baagutemaatemako, baagutemaatemako guliko enkovu.

Enkobe eno eri wakati mu kibira wabula ng'ekitundu ky'erimu muddo si mungi, mutonotono. Erina by'ekutte mu ngalo by'ekutte mu ngalo by'eri mu kulya. Nzirugavu era etambulirizza emyaka, gitambuddeko okusinziira ku ndabika yaayo.

Omukyala ali mu nnimiro aweese omwana ku mugongo, ali mu kulongoosa nnimiro ye era ng'ayina omuddo gwakudde agukutte mu ngalo. So ng'ate yeetegereza ennimiro ye n'ebisimbe ebirimu

Ekifaananyi kino kirimu omuti n'enkobe eri ku muti guno etuddeko. Enkobe eno ya langi nzirugavu, kirimu n'ebikoola ebya kiragala.

Ekifaananyi kino kirimu oluguudo lwa mwasanjala, omuddo, kirimu ennyumba, kirimu n'entebe zi mwasajjute. Kirimu emiti kw'otadde ne waya z'amasannyaze.

Ekifaananyi kino kiraga olukoloboze olusalamu ensi yattu eno mu masekkati gaayo, ng'era olukoloboze luno lugisalamu bukiika.

Muvubuka ayambadde empale ya bbulu bbululu. Ali mu kukuba bipiira era nga ali mu kuyiga bikonde. Ali mu kwegezaamu nga akuba ebipiira bino

Eggaali eno etisse emmere, egireese mu katale ka mmere. Waliwo abantu abaliwo abayimiridde abazze okugula emmere oboolyawo, n'abatunda. Waliwo n'emmotoka epaakinze, oboolyawo ezze kugula mmere.

Ekifaananyi kya ssaabasajja Kabaka nga alina obubaka bw'atuma Katikkiro Charles Peter Mayiga, wamu n'omukuumi we ng'amuyimiriddeko emabega, kw'otadde n'omumbowa amuli ku mukono ogwa kkono, wamu n'ali ku mukono ogwa ddyo.

Abakyala bano beetisse amabaafu. Galimu omusenyu bayina gye bagusomba nga baguleeta wano; wabula bannakyalo ate nga bali mu bigere. Omu yekka y'ayambadde lugabire. Beetisse omusenyu, bagusomba bagukuŋŋaanyiza wano mu kifo ekimu.

Omukyala aweese omwana yeetisse n'endagala yeesibye leesu ya kiragala erimu ne kyenvu era nga ali mu lusuku akutte ne kasooli omubisi mu ngalo ze, omukyala ono muddugavu era atunula ng'ataddeko akamwenyumwenyu ku matama.

Ekkubo lino liyita mu kitundu eky'ekyalo. Era ekkubo lino lya ttaka wabula lizise, lirudde okulimibwa olw'ensonga nti erudda n'erudda nsiko njereere. Kyokka n'abalinaanyeewo tebasobola kulifaako olw'ensonga, n'obuyumba bwabwe bukadde, tebabufaako. Kati we batafiiridde ku nju zaabwe mwe basula, we banaasobolera okufa ku kkubo?

Ekifaananyi kino ndabamu ekinyonyi kiyimiridde. Kiyina ebyoya bisensufu, kiyimiridde wakati mu muddo oguyina obumuli obwa langi eya kakobe.

Ekifaananyi kino kiraga essigiri. Ezimu ziri mu langi ya bbululu, endala mu langi ya kikuusikuusi, zirina ne langi emmyufu.

Ekibira kya kalitunsi kiyina ekkubo erikiyitamu wakati so ng'ate emabbali waakyo oba emabbali mu kyo mulimu obuyumba obutonotono.